Ɖeviwo. Nyɔnuviwo de avɔ ɖe abɔ bla taku ɖe ta. Ŋustuviwo hã da vɔ ɖe abɔ. Wole asi ɖe asi hele zɔzɔm le togodo me. Ghana ƒe aflagi hã le afiya eye teƒe ya wolea, Ghana ƒe anɔ tatawo le afiya.

Ŋɔnudrɔ̃ƒe yi ke ŋɔnudrɔ̃la vovovowo le, eɖewo doa awu yibɔ, hedoa awu dzĩ kɔnu ʋi le kɔ na wo eye ame vovovowo le ŋɔnudrɔ̃ƒe la, ŋɔnudrɔ̃nyawo le dzi yim. Eye dzata, nɔnɔmetata yi ke dzata woameve le dzi le afi ya.

Hadzidzi. Nyɔnu hadzila ɖe le ha dzim eye ame gbogbo aɖe ƒoxlãe, he le hã sem. Ele hadzim, ewu eƒe asi ɖe dzi. Ye ƒe ɖa le legbe wodo awu ɣi eye woɖo nu eglã.

Aɖaŋumɔ̃wo le xɔme le afi ya yi ke agbalẽ vovovowo le labe agbalẽxlẽƒe ene. Kɔmpiuta le ekplɔ̃ gbadza aɖe dzi eye emɔ̃ yi ke woléna nɔnɔmetatawo hã le afia. Zikpi li, wokɔ ame ɖe ɖe awu da ɖe edzi. Agbalẽ vovovowo le afi ya.

Eduhenyawo. Amewo aɖewo le edzi henya wɔm. Wòle aflaga vovovowo ɖe asi. Woƒe duhe, awu yiwo doa, woƒe duhenyala le awua dzi eye wole dzidzɔ kpɔm le asankuwo ƒom hele duhenya wɔm le afi ya.

Exɔ tutu le dzi yim sesiẽ. Dziƒo xɔ tum wole. Amewo le ga blam eye ame vovovowo, e ɖewo ɖo kuku, wodo edɔ wɔ wu wo le eha blam le exɔ teƒe.

Ketekedzeƒe, yi ke keteke vovovovowo le, ame vovovowo le keteke dzeƒe la, eye ketekeawo le woƒe gakpowo dzi zɔm, ee.., keteke ƒe akaɖiwo le afi ya, amewo hã le keteke dzeƒe la.

Kpovitɔwo lé sedzimawɔla aɖe, ŋutsu yike da le se dzi, kpovitɔ woame etɔ̃, wodo awu yibɔwo eye ame yike da le se dzia, wolée wòle avi fam. Edo awu, heɖɔ kuku ʋɛ̃.

Mɔzɔlawo lé woƒe agba vovovowo ɖe ashi, eɖowo le agba la tutu le kekewo dzi, wo tso du ɖeka me yi na ɖe du bubu me, le yame ʋu ɖoƒe aɖo yame ʋu dzeƒe.